Martanin ambaliya a jahar barno ambaliya na ɗaya daga cikin manyan matsalolin dake addabar al'um al'umma jahar barno musamman a lokacin damina a shekarun a shekarun baya bayan nan jahar ta fus kanci ambaliya mai tsana mai tsanani wadda ta ha ta haddasar da ɓanna da asarar rayuka da dukiyoyi wannan yasa hukumomin gwamna wannan yasa hukumomin na gwamnati da ƙungiyoyin agaji suka shiga cikin gag suka shiga cikin gaggawa dan tallafa ma waɗanda a waɗanda lamarin ya shafa martanin farko da aka ɗauka shi ne na gaggawa jami'an jami'ar jami'an jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ne da da an kuma kuna gudanar da wayar da kan an kuma gudanar da wayar da kan jama'a ta hanyar radiyo da ta da tarukan al'umma domin faɗakar da mutane kan yadda zasu kare kansu kafin yayin da kuma bayan ambaliya wannan ya haɗa da koyar da mutane yadda zasu tsaftace muhalli riƙe riƙe riƙe da kwandunan ruwa da kuma kaucewa gina gidaje a gefen koguna ko kwazazzaɓai bayan haka gwamnatin jahar ta fara ai watar da wasu matakai na dogon lokaci kamar dasa bishiyoyi da gyaran dasa bishiyoyi da da gyaran magudanar ruwa domin rage haɗarin ambaliya nan gaba an kuma an ana kuma shirin gina sababbin ma tsugunni na diddigin na dindin ga waɗanda suka rasa gidajen su domin basu damar cigaba da rayuwa cikin mutane ta ci cikin mutunci a ƙarshe martanin da aka ɗauka ya taimaka sosai wajen rage raɗaɗin ambaliya a barno.

Shawarwari kan shayar da da matsayin shawarwari kan shayarwa da matsayin shayarwa da aka fi amfani dasu shayarwa wata hanya ce mai muhimmanci wanda uwa ke ba jaririn ta abinci na halitta nonon uwa yana ɗauke da sinadarai nonon uwa yana ɗauke da sinadarai da kariya daga cututtuka yana taimakawa wajen girma da ci da cigaban jariri harma da tabbatar da lafiyan uwa amma wasu lokuta shayarwa kan zama ƙalubale musamman ga sababbin iyaye ga wasu sha ga wasu shawarwari da kuma matsayi da za'a iya amfani dasu domin sauƙaƙa shayarwa shawara shawarwari kan shayarwa shayarwa na ɗaya; shayarwa da jariri da wuri ana bada shawarar a fara shayarwa cikin awa guda bayan haihuwa domin taimaka masa samun madarar farko mai sinadarai masu kariya na biyu; shayarwa akai-akai kada a jira sai jariri ya fara kuka idan jariri ya fa yana nuna alamun yunwa kamar ƙoƙarin tsotso tsotsan hannu ko juyawa da bakin sa ya kamata a shayar dashi na uku; tsaftace nono da hannu kafin shayarwa a tabbata hannu da nono suna tsaf suna da tsafta na huɗu; sha shar shan ruwa mai yawa uwa mai shayarwa na buƙatan ruwa sosai domin cigaba da samar da madara mai yawa na biyar; hutu da kwanciyar hankali yana da muhimmanci uwa ta samu hutu domin damuwa na iya rage yawan madara matsayin shayarwa da aka fi amfani dasu na ɗaya; matsayin zama wannan shi ne matsayi da aka fi sanni inda uwa ke zaune tana riƙe jariri da hannu suna riƙe jariri da hannu ɗaya a ƙarƙashin bayan sa yayin da kan jaririn ke kan nono matsayi na biyu; matsayin kwance ana amfani da wannan matsayi musamman da daddare ko bayan haihuwa uwa da jariri dukan su suna kwance a gefe ɗaya suna fus kantar juna na uku; matsayin riƙe ƙafa matsayin rufe ƙafa irin wa irin na am amma wannan lokacin ana riƙe jariri da hannun da ake da ake ai ana riƙe jariri da hannun da ake akasin nonon da suke shayarwa da domin samun cikakken iko da matsayi na huɗu; matsayin matsayi madaidaici na biyar; matsayin matsayin kwan kwance a baya.

Agajin gaggawa ga jarirai masu tusan abinci toshewar numfashi na ɗaya daga cikin haɗ ɗuran gaggawa da akan iya da kan iya faruwa ga jarirai ƙasa da shekara ɗaya lokacin da wani da wani abu kamar abinci ko ƙaramar ƙwaya ya toshe hanyar numfashin su wannan lamari ne wannan lamarin na buƙatar saurin ɗaukar mataki domin ceto rayukan rayo rayuwar jariri alamomin toshewar numfashi a jariri jariri baya iya kuka ko yin sauti huskar sa na canzawa zuwa ja ko shuɗi yana fara yana fama da numfashi ko kuma yana ya daina numfashi gaba ɗaya zai iya shiga firgici ko girgiza girgiza hannu idan jariri ya fara to tosawa kuma kuma ba zai iya numfashi ba ana buƙatar a ɗauki masakin cikin gag a ɗauki mataki cikin gaggawa kamar haka matakan agajin gaggawa ga jariri mai tusan abinci na ɗaya; kirawo taimako idan akwai wani kusa a nemi a nemi ya kira lambar gaggawa yayin da kai kake bada taimako na biyu; ka duba bakin jariri idan abun idan abunda ya toshe bakin yana bayyane kuma za'a iya cire shi ba tare da ƙara tu ba tare da ƙara tura shi ciki ba a cire shi a hankali kada a saka yatsa cikin bakin sa idan ba idan ba'a idan ba'a ba'a ganin komai buga baya a sa jaririn a ƙarƙashin hannu cikin kwan kwanciya akan gwiwa fuskarsa na kallon ƙasa, kansa na kwance a kwance ƙasa da jikin sa a goya kansa da wuyansa a hannu guda da yatsu biyar da hannu da hannun da hannu ɗaya a buga masa tsakiyar bayan sa tsakanin kafaɗun sa matsa ƙirji idan ba idan bayan bugun baya baya baiyi tasiri ba a juya jaririn a hankali a kwantar dashi a gwiwar hannu da yatsun hannu biyu kan yatsan kan yatsan hannun na tsakiya a ma tsa a matsa ƙirjin sa sau biyar a a tsa a tsakiyar ƙirji ƙasa da nono.

Gurɓacewar ruwa da cututtukan da ruwa yake haɗawa ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da jiki ɗan adam ke buƙata don rayuwa amma idan ruwa ya gurɓace zai iya zama tushen cututtuka masu haɗari gurɓacewan ruwa tana nufi shiga ƙwayoyin cuta ko wasu sinadarai masu guba cikin ruwa wanda hakan ke sa ya daina zama mai lafiya don sha ko amfani hanyoyin da ruwa ke gurɓacewa na ɗaya; zubar da shara cikin ruwa idan mutun ko masana'antu suna zubar da shara gashi ko kuma najasa cikin kogi rafi ko rijiyoyi hakan na gurɓata ruwa na biyu; zubar da najasa daga bayan gida idan ba'a gina bayan gida yadda ya kamata najasa na iya shiga cikin rijiyoyi da kogina na uku; ambaliya ambaliya na iya ɗau ko najasa daga bayan gida ko kwata zuwa cikin ruwa da ake sha na huɗu; amfani da kwandunan zuba ruwa marasa tsafta shiga dat ti daga buta jarka ko kwandunan ruwa da ake amfani dasu na iya gurɓata ruwa cututtukan da ruwa ke haifarwa na farko; cuta ciwon amai da gudawa cuta ce mai sa gudawa da amai sosai wanda ke janyo bushewar jiki da mutuwa idan ba'a kula da gaggawa ba na biyu; tai taifot cututtuka ne masu janyo zazzaɓi ciwon ciki da gudawa ana kamuwa dasu ne ta hanyar shan ruwa ko abinci da ya gurɓace na uku; ciwon hanta cuta ce dake sa kunburin hanta suna yaɗuwa ta hanyan ruwa da ya gurɓace da najasa na huɗu; ciwon tsutsa wannan cuta na shigowa jikin mutun ta hanyan shan ruwa daga tafki ko rafi dake ɗauke da ƙwayar tsutsar na biyar; basir na ciki ciwon dake haddasa gudawa mai jini da zafi a ciki hanyoyin kare kai daga cututtukan ruwa a riƙa tafasa ruwa kafin a sha idan ba'a da tabbacin tsaftarsu a riƙa amfani da ruwa daga amintattun rijiyoyi ko kuma famfo a tsaftce buta da jarka da kyau kafin amfani da a gina bayan gida mai kyau kuma a nisan ta shi da rijiyar ruwa a koyar da yara da manya muhimmancin tsaf ta da yawaita wanke hannu.

Matakan ware marasa lafiya saboda cutar korona virus tare da dakta philip col cutar korona cuta ce mai yaɗuwa wadda da ta bazu a duniya tun shekarar dubu biyu da sha tara domin ya ya daƙile yaɗuwar shutar masana lafiya sun tsara matakai na ware marasa lafiya domin rage yaɗuwa daga mutun zuwa mutun ɗaya daga ciki ƙwararru da suka bayar da shawarwari da suka bayar da shawarwari kan yadda za'a aiwatar da hakan shi ne dakta philip col wannan wani masani ne a fannin gaggawa da kula da lafiyar jama'a me ake nufi da killacewa killacewa na nufin ware mutun dake ɗauke da cutar korona daga sauran mutane har sai lokacin da bai da haɗarin yaɗuwa wannan yasha banban da wanda a keyi ga waɗanda suka haɗu da mai cutan amma basu nuna alamun cutan ba tukuna matakan killacewa da dakta philip col ya bayyana sun haɗa da na farko zama a ɗaki ɗaya kai kaɗai mai ɗauke da wannan cuta ya riƙa zama a ɗaki guda ba tare da shuɗan yada wasu a gida ba idan zai yiwu yayi amfani da banɗaki daban na biyu sanya takunkumin fuska idan dole ne ya fita daga ɗakin sa ko ye magana da wani sai ya sanya tukunkumi na bi na uku guji shan ruwa da cin abinci tare a riƙa kai masa abinci da ruwa ko a ɗakin sa yaci shi kaɗai kuma a tsafta ce kayan bayan amfani na huɗu wanke hannu akai-akai dukkan mutanen gidan da mai cutar dasu su riƙa wanke hannuwa da sabulu da ruwa ko amfani da sinadarin kashe ƙwayoyin cuta na biyar tsaftace wurare wuraren da mai cutar ya taɓa kamar ƙofa tebur wayar hannu da mukullin banɗaki a riƙa goge su da sinada da sinadarin tsafta na shida tsawon lokacin killacewa dakta col ya bayyana cewa mutun ya kamata yayi amfani da kil yayi killacewa na aƙalla kwanaki biyar zuwa goma daga ranar da cutar ta bayyana ko a tabbatar da i musamman idan yana da alamomin kamar tari zazzaɓi da rashin jin wari na bakwai bibiyar lafiyar mutun idan alamomin cutan sun tsananta kamar matsanancin tari wahalar numfashi ko jin rauni ya kamata a kai gaggauta kiran asibiti da lambar gaggawa

cutar ebola yadda ake kamuwa da ita dangane da rahotan bbc na labarai cutar ebola cutace mai tsananin haɗari wanda ce daddasa zazzaɓi mai tsanani gudawa amai jini daga jiki da kuma mutuwa a mafi yawan lokuta idan ba'a kula da gaggawa ba cutar tanada saurin yaɗuwa kuma tana buƙatar matakin gaggawa domin daƙileta bisa ga raurahotanin gidan labarai na bbc cutar ebola tana yaɗuwane ta wasu ta hanyoyi na musan man kuma an bayyana yadda ake kamuwa da ita kamar haka yadda ake kamuwa ta cutar ebola na farko ta jini ko ruwan jiki mai ɗauke da cutar mutum zai iya kamuwa da cutar idan ya taɓa jinin ko wani ruwan jiki kamar majina zufa fitsari da aman jini da wanda ke ɗauke da cutar na biyu ta hanyar taɓa gawar mamaci na uku daga dabbobi zuwa mutum cutan na iya fara yaɗuwa daga dabbobi kaman ɓerayen dake cikin daji jan biri ko wasu dabbobi masu shan jini shan nama ko jinin dabbobi da da suka kamu da cutar na iya haddasa kamuwa da ita na bi na huɗu tausa ko cuɗanya da mai cutan cuɗanya da wandake ɗauke dake da cutar ta hanyar tausa sinbata ko amfani da kayan amfani ɗaya da mai cutar kaman wando tawul da kayan wanka na iya jawo kamuwa alamomin cutar ebola zazzaɓi mai tsanani amai da gudawa jin kasala da ciwan jiki jini daga hanci baki ko idanu faɗuwan jini a ciki da kumbori kariya daga da riga kafi gujewa cuɗanya da masu cutar ko gawar su sanya safar hannu da rigar kariya lokacin duba marasa lafiya wanke hannu da sabulu da ruwa mai tsafta ko sinadarin kashe cuta gujewa cin naman daji ko mana daba dafa sosai ba kai rahoto ga hukuma idan an sama wanda ke nuna alamun cutar

amfani da bandejin roba a gwiwar ƙafa bandejin roba wani irin bandeji ne da ake ƙera da kayan dake iya miƙewa da komawa kamar yadda jiki yake motsi ana amfani dashi wajan tallafawa sassan jiki dasuka ji rauni kamar yadda akafi amfani dashi a gwiwar ƙafa idan mutum yaji rauni ya karye ko kuma idan akwai kunbori dalilan amfani da bandeji dalilan amfani da bandejin roba a gwiwar ƙafa na farko raunin ƙashi ko tsoka idan mutum yayi tuntuɓe ya juya ƙafarshi koya faɗi yana iya samun rauni agwiwar ƙafa bandejin roba na temakawa wajan rage motsi da tallafawa wajan wurin da yaji rauni na biyu kunbori da kuma ciwan ciki dana waje ana amfani da bandejin roba dan rage kunburi ta hanyar danne wurin da ciwo ya kama na uku kariya yayi motsa jiki wasu mutane na amfani da bandejin roba a gwiwar ƙafa lokacin da suke motsa jiki ko wasan motsi jini yayin gujewa rauni yadda ake naɗawa da bandejin roba na farko a fara ɗaga ƙasan ƙafar a fara riƙe bandejin daga ƙasan sawun ƙasa zuwa sama na biyu a naɗe a hankali kuma da ɗan matsin kai kada amatse sosai harya hana jini yawo amma aɗan matse domin ya tallafe wurin na uku a cigaba da naɗewa har gwiwar ƙafa bayan an kammala a ɗaure ƙarshan bandejin ko a ɗaure da maɗauri idan yana da shi na huɗu a kula da jin kai idan bandajin ya matse ƙafa sosai za'a iyajin ƙaiƙayi ciwo ko canjin launin fata a buɗe bandejin nan nan da nan shawarwari masu mahimmaci a riƙa cire bandejin bayan wasu awanni domun hutu da suke duba wurin kada ayi amfani da bandejin daya tsufa koya yage idan ciwan bai lafaba ko kunburin ya ƙaru a nema kulawar a nema kulawar likita da shawarar likita

fitar gwiwar hannu fitar gwiwar hannu na faruwane idan kafofin ƙashi na gwiwar hannu sun fita daga matsayin su na al'ada wanan na iya faruwa saka mokon faɗuwa ko haɗari kuma yana buƙatar kulawa ta gaggawa domin hana matsaloli masu tsanani mecece fitar gwiwar hannu gwiwar hannu na haɗuwa da ƙafofin kafofin jiki guda uku ƙashin hannun sama kafofin ƙashin hannu na ƙasa idan waɗannan kafofin ƙashi sun fita daga matsayin su na al'ada ana kiran hakan futar gwiwa alamomin fitar gwiwa ciwo mai tsanani a gwiwar hannu kunburi da canjin launin fata rashin iya motsa hannu ko gwiwa gwiwar hannu na kallan ba daidai ba ko fita daga matsayi jin rauni ko rashin ƙarfi a hannu abubuwan da suke haddasa fitar gwiwar hannu faɗuwa da hannu fara sauka ƙasa haɗɗuran mota ko na wasanni jawo hannin yaro da ƙarfi mu sanman a ƙananan yara wanda ake kira nau'o'in fitar gwiwar hannu fita gaba ɗaya ƙafufin ƙashi sun rabu gaba ɗaya fita ɓangare ƙafofin ƙashi sun motsa amma har yanzu suna taɓa juna me sauki ba tare da karyewar ƙashi ba mai tsanani tare da karyewar ƙashi ko lalacewar jijiyoyi dasu ƙofofi matakan kulawa da magani kula da gaggawa kada iyi ƙoƙarin mayar da gwiwar hannu da kanka aje asibiti nan da nan a sanyaya wurin a sanya ƙanƙara agurin da ciwo dan rage kunbori toshe motsi ayi amfani da bandeji dan hana motsi har zuwa lokacin da za'aga likita na huɗu magani likita ze iya mayar da gwiwar hannu zuwa matsayinta ta hanyar idan akwai karyewar ƙashi ko lalacewar jijiyoyi ana buƙatar aikin tiyata na huɗu hutu da motsa jiki bayan an mayar da gwiwa gwiwar hannu za'a iya buƙa ci hutu da motsa jiki na musamman dan dawo da ƙarfi da motsi lokacin warkewa fita mai sauƙi ana iya warkewa cikin makoɗaya zuwa uku tare da amfani da bandeji fita mai tsanani na iya ɗaukar makwanni da yawa tare da tiyata da motsa jiki na musamman kariya guji faɗuwa ta hanyar amfani da takalman daba basa zamewa kula da yara ta hanyar gujewa jawo hannun su da ƙarfi sanya kayan kariya yayin wasanni ko ayyukan da keda haɗari

Binciken gaggawa abubuwan da ya kamata ku sani binciken gaggawa Yana nufin matakan farko da ake dauka domin tantance halin da wani ya shiga a Lokacin da ya Sami rauni ko rashin lafiya ba zato ba tsammani. Wannan Yana taimakawa wajan gano irin taimakon da yafi dacewa da sauri kafin isowar likitoci ko masu aikin ceto. Matakai uku na binci kyan gaggawa na daya duba kafin komai ka tabbatar da cewa wurin Yana da aminci wa Kai da Wanda ya Sami rauni. duba ko mutun Yana numfashi Yana da jini Mai yawa ko Kuma Yana da wata matsala Mai hadari.na biyu kira idan akwai bukatar taimakon gaggawa kira lambar gaggawa ta kasa bayar da cikakkin bayani game da halin da ake ciki da wurin da abun ya faru.kula bayan kiran taimako farawa da kulawa ta farko kamar tsaftace rauni dakatar da jini ko yin (P.T.R) idan mutun baya numfashi matakan bincike na farko a hanyar numfashi tabbatar da cewa hanyoyin numfashi basu toshe ba. duba ko mutum Yana numfashi daidai. Jini duba bugun zuciya da yawan jini. hankali duba ko mutum Yana da hankali Yana amsa tambayoyi ko motsi.bayyanar jini duba ko akwai rauni kumburi ko wasu alamomi a jikin mutum. Shawarwari masu mahimmanci na daya kasance da nutsuwa a Lokacin gaggawa kasance da nutsuwa dan yanke shawara Mai kyau kiyaye lafiyar kanka kafin taimakawa wani tabbatar da cewa Kai kanka kana cikin aminci. na uku koye dabar barun farko yayin horo akan taimakon farko Yana taimakawa wajan amsa gaggawa a yanda ya kamata. na hudu ajje kayan taimako kasance da kayan taimakon farko a gida mota ko wurin aiki.

temakon gaggawa ga wanda yaji raunin raunin wuta raunin wuta na faruwane lokacin da fata taji rauni sakamakon zaa zafi daga wuta ruwa mai zafi tururi sinadarai ko rana yanada matuƙar muhimmanci asan yanda ake bada temakon farko domin rage ciwo hana kumburi da kare fata daga ƙarin ƙarin lalacewa matakan temakon farko ga wanda yaji raunin wuta na ɗaya dakatar da abinda ake haddasa rauni idan wuta ko ruwa mai zafi ne ya haddasa rauni a cira mutun daga wurin nan a cire mutun daga wurin nan da nan idan tufafi ne a kashe wutar ta hanyar rufe mutun da bargo ko sanya shi au ko sanya shi ya kwanta a ƙasa sanya na na biyu sanyaya wurin da yaji rauni a sanya wurin da yaji rauni a ƙarƙashin ruwa, ruwan sanyi mai gudana na tsawan mintina goma zuwa min zuwa ashirin idan ba, idan ba'ada ruwa mai gudana ayi amfani da da zane mai s zane mai sanyi da danshi ayi amfani da zani mai sanyi da danshi kada ayi amfani da ƙanƙara ko ruwan sanyi sosai domun hakan na iya ƙara lalata fatan na uku cire kayan da aka, da ake kusa da wurin cire kayan dake kusa da wurin rauni idan akwai zoɓe agogo ko kayan da ake kayan dake kusa da wurin da yaji rauni a ciresu da sauri kafin kumburi ya fara amma kada a cire tufafin da da suke manne da fatar da taji rauni rufe wurin na huɗu rufe wurin da yaji rauni bayan an sanyaya wurin a rufeshi da zani mai tsafta ko roba mai laushi wannan yana kare wurin da ƙazantar da kuma rage zuu kula da ciwo idan ciwun yana damu idan ciwon yana damun mutun za'a iya an bashi za'a iya bashi maganin rage ciwo kamar paracitamol ko iburofen bisa shawarar abubuwan da ya kamata a gujewa kada ayi amfani da man shanu man zaitun ko sabulu a wurin da yaji rauni kada a zu, abuɗe kurajen da suka futo a wurin da yaji rauni domin hakan na iya haifar da kamuwa da kada ayi amfani da ƙanƙara kai tsaye a wanda yaji rauni lokutan da ya kamata a nemi likita idan raunin yayi girma koya shafi fuska hannu ƙafa ko gaɓoɓin jiki idan rauni yayi zurfi ko ya haifar da ƙuraje masu yawa idan mutun yana jin zafi sosai ko yana da ko yana da zazzaɓi idan rauni ya faru ga yaro ko tsofi.

Duba lapiya muhimman gwaje gwaje da bincike daya kamata ka sani duba lafiya akai akai yana taimakawa wajan tabbatar da cewa jikin mutum yana cikin ƙoshin lafiya yana kuma taimakawa wajan yana kuma taimakawa wajan gano cututtuka na matsalolin lapiya tin da wurin kafin su tsananta akwai muhimman gwaje gwaje da da bincike daya kamata kowa ya sani da kuma la'akari da su yayin duba muhimman gwaje gwaje daya kamata a riƙe a riƙayi gwajin jini gwajin jinin jiki wannan gwaji na nuna ko mutum yana da hawan jijni ko ƙaramar sa hawan jini na iya haddasa ciwon zuciya ko bugun jini idan ba'a kula idan ba'a kula da shi ba gwajin siga wannan gwaji yana taimaka wa em yana taimakawa gano ciwon sikari idan an gano da wuri za'a iya kula da shi ta hanyar cin abinci da magani gwajin kwalestiral mai yawan em em a jini yana iya toshe jijiyoyi wanda ake haddasa ciwon zuciya binciken zuciya wannan yana duba yana duba yadda zuciya ke aiki ana amfani dashi wajan gano cututtuka na zuciya musamman ga wasu tarihin ciwon zuciya a cikin iyali. Gwajin hanta da ƙoda em waɗannan gaskiya suna da muhimmanci dn ta ke guba da sarrafa ruwa a jiki ana duba su ta hanyar gwajin jini na fitsari. Binciken ciwon daji ga mata gwajin nono gwajin mahaifa da maza gwajin cutar daji na gwajin cutan daji ga kowa gwajin hanji dan gano ciwon daji a hanji binciken kwayoyin cuta irin su hapatitis da sipilis wannan yana da muhimmanci musamman ga waɗanda ke da haarin kamuwa. Gwajin idanu wa hakora duba lafiyar ido da baki yana taimakawa gano matsaloli da wuri musamman ga wasu ciwon suka em yawan jan gwaje gwaje. Matasa a ƙalla sau ɗaya cikin shekara biyu masu shekara sama da talatin aƙalla sau ɗaya a shekara masu tarihin tarihin cuta a iyali su riƙa zuwa sau biyu ko fiye a shkara bi bisa shawarar kikita

rawar da ma'aikatan tsaftace gida ke takawa idan wuta ta tashi a gida wuta na daya daga cikin manyan hadduran da ke iya faruwa a kowani gida ko wani wuri da mutane ke rayuwa ko aiki ma'aikatan tsaftace gida nada muhimmiyar rawa waje kar kare rayuka da dukiya idan wuta ta tashi wannan ya hada da temakawa temakawa wajen hana yaduwar wuta tsafta da tsaro da kuma temakon mutane wajen futa lafiya gawasu daga cikin rawar da ma'aikatan ga daya daga cikin rawar da ma; aikatan tsaf ma ma ma'aikatan tsafta tsafta ze iya temakawa idan wuta ta tashi sanin hanyoyin fita ga sanin hanyoyin fita da gaggawa yana da matukar muhimmanci a horar da ma'aikatan tsafta kan hanyoyin fita da ginin da ginin idan wuta ta tashi ya kamata su san inda kofa ko ta gogin fita da gaggawa suke da kuma hanyoyin da suka fi saurin fita batare da shiga hadari ba fadakar da sauran mutane idan ma'aikaci ya gano wuta ko kamshin konewa ya kamata ya sanar da sauran ma'aikata da mazauna da mazauna wurin cikin gaggawa ze iya yi ze iya yin haka ta hanyar kirar na na'urorin gaggawa busa kararrawar wuta ko kira ta waya anfa ni da na'urar kashe wuta idan wuta tayi idan wuta batayi ba ko kuma yas kuma yasamu horo ma'aikaci na iya amfani da na'urar kashe wuta domin dakile dakile ta kafin ta had yadu temakawa wajen kwashe mutane idan akwai yara tsofaffi ko marasa lafiya ma'aikacin tsafta na iya temkawa wajen fitar da da su cikin aminci wannan aikin na bukatar wannan aiki yana bukatan natssuwa da kulawa kiyaye lafiyar kansa duk duk daya ke temakawa yana da muhimmanci amma ma'aikaci ya kamarta ya kula da lafiyar sa kada ya shiga wurin da ke dauke da hayaki me yawa ko wuta sosai inda bashi da kaya inda bashi da kayan kariya bayan wuta ta lafa bayan wuta ta lafa ma'aikatan tsafta sukan temaka wajen tsafta ce wurin kawar da tarkacen da suka kone da kuma kuma tema kawa wajen dawo da tsari da tsafta atab

yanda cutar covid niniteen ke shafar ikin dan adam ciutar covid ninteen cuta ce da annobar ta ta bake duniya a shakarar shekarar dubu biyu da shatara wanda cu wanda kwayar cuytar ak wanda wanda kwayar cutar da ake kira korona virus ke haifar wa wannan cuta na iya shafar sassan dabba sassa daban daban na jiki musamman numfashi da sauran manyan gabobi um ance hanci da makogoro lokacin da mutum yakamu da cutar cutar na fara shafar hanci da makogoro alamu kamar tari zazzabi mura da ciwon ma ma makogoro yana bayyana wasu mutane kuma sun sukan rasa kamshi da dandano na abinci saboda ta sirin cutar a sassan jijiyoyin a sassan jijiyoyin jin wari da kuma dandano huhu bayan cutar ta shiga jiki tana iya wucewa zuwa huhu wannan na iya has haddasar da wannan na iya haddasar da matsanancin tari karancin numfashi da kumburin huhu wanda ze iaya jawo nimoniya idan ba'a kula da cutar ba huhu na iya dena aiki yadda ya kamata wanda ke sanya mutum ya bukaci temakon na'uran numfa shi zuciya da jini covid ninteen na iya haifar da matsalolin matsaloli ga zuciya da jijiyoyin jini cutar na iya haifar da bugun zuciya da sauri hauhawar jini koma toshewar jijiyar jini dake kai da ke kai iska da ke kai iska ga zuciya wannan na iya kaiwa ga zuc ga ciwon zuciya ko ciwon sashi ga wasu mutane musamman wanda keda ciwon suga da hawan jini koda da hanta a wasu lokuta cutar na iya shafar koda da hanta yana rage aikin wadan nan gabobi hakan na faruwa ne idan jikin ya shiga mus idan jiki yashiga mus um idan ya jiki yashiga mummunan hali ya mummunan hali na yaki da cutar da kansa wanda ke iya lalata wasu sassa na jiki tarin kariyar jiki tsarin kariyar jiki yana yayin da jiki ke yaki da cutar wani lokacin tsarin kariya na yin aiki fiye da kima wanda ke iya haddasa lalacewar sassan jiki wannan abun da ake kira wannan abin yana daya daga cikin abubuwan da ke kara tsanan ta cutar matsalolin dogon lokaci matsaloli na dogon lokaci wasu nutane ko ba ko bayan sun warke daga cutar sukan cigaba da fama fama da matsalolin matsaloli kamar gaiya ciyon gabobi rashin maida han rashin maida hankali da matsalolin numfashi wannan yanayin ana kiransa na anakiransa da covid ninteen

gaba daya tari wata hanyace ta kariya ga ikin dan adam ke anfani da ita dan futar abubuwan da basu dace ba su dace ba daga hanyoyin nunfashi um kamar kuka kwayoyin cuta ko wasu abubuwa masu guba wannan aiki yana faruwa ta hanyar wani tarin ta hanyar wani tsari da ake kira um ta hanyar wani tsari wanda ke hada han hada jijiyoyin in dadi cibiyar sarrafa kwakwalwa da jijiyoyin motsi matakan tare fahimtar kai karin rokas um fahimtar kakari lokacin da wani abu kamar kura ko hayaki ya shiga hanyoyin numfashi yana tada musu yana tada musu yana tada masu da karmar kaikayi da ke cikin hanci makogoro da hanci da makogoro iskar da sako zuwa kwakwalwa wannan yana motsa jijiyoyin jin dadi musamman jijiyar bagus wacce ke aike sako zuwa cibiyar tari da ke cikin wanda ke cikin kwakwalwa amsa daga kwakwalwa cibiyar cibiyar tari tana sarrafa wannan sako kuma tana aika um tana aika umarni ta hanyar jijiyoyin motsi zuwa ga tsokoki masu kula da numfashi daga ci masu kula da numfashi ciki harda tsokokin kirji shakar iska tsokokin tsokoki kamar tsokoki na shakar iska suna motsawa ne suna suna motsawa ne yayin da iska yayi yawa acikin huhu matsin lamba tsokokin tsokokin ciki dana kirji suna matsewa suna kara matsin lamba acikin huhu fitar da iska fitar da iska wanda ke temakawa wajen futar da abubuwan da suka haifar da kaikayin daga hanyoyin numfashi muhimmancin tari tari yana da matukar muhimmanci wajen kare jiki daga abubuwa da basu dace ba a hanyoyin numfashi yana temakawa wajen tsaftace hanyoyin iska yana kamuwa da cuta yana hana kamuwa da cututtuka da kuma tabbatar da cewa numfashi yana gudana yadda ya kamata